Kifi a ruwa wata hanyace ta taimakon gaggawa da idan mutum ya faɗi ko ya dena numfashi, ko bugun zuciya, ake masa fifi’a. Fifia’ari, yana taimakawa mutum ya zama da ransa har sai an kama masa ɗaukin gaggawa daga asibiti ko mahukunta lafiya. Abu na farko da zaka yi idan kaga mutum ya faɗi, ya faɗi a wani wuri haka sai ka tabb, idan kuma zaka taimake shi sai ka tabbatar da wurin da tsaro, wurin ya zamo yana da aminci kafin ka taimaka wanda yake buƙatan taimako. Sai na biyu sai ka bincika halin da mutum yake ciki, kamar su kiran sunan sa, ko girgiza shi a hankali, don ganin ko yana amsawa. Sai ka nemi, Na uku kuma shi ne sai ka nemi, ɗauki, ka nemi taimako, shi ne ka kira numbar asibiti, lambar gaggawa ta ƙasar, ta ƙasar da kuke. Sai ka duba mutumin ko yana numfashi yadda ya kamata ko baya yi?. Ga yadda zaka duba kaga yadda yana numfashi ko baya yi: kaga motsin ƙirjinsa, ko jin alamomi, alamun numfashinsa, ko jin numfashin a fuskarka, kuma ana so ka duba wa’innan abubuwan ne ƙasa da daƙiƙa goma. Idan baya numfashi kuma, ko numfashi baya tsari, sai a fara sirfia’an nan da nan, kuma ka tabbatar masu bada taimakon gaggawa suna kan hanyansu ta zuwa. Shi, shi ne sai ka fara yin bugun zuciya, sai ka sanya tafin, zuciya bata, zuciyar mutum bata bugawa, baya numfashi kai sai sata zuciyar ta buka, kai sai ka buga da hannunka. Ga yadda ake yi: sai ka sanya tafin hannunka, tsakiyar ƙirjinsa, tsakankanin ƙashin ƙirjinsa, sai ka sanya hannuka ɗaya kan ɗaya, ka danna da ƙarfi, kaɗan amma cikin sauri. Zaka yi, zaka rinƙa danna ƙirjin sau talatin cikin sauri mai gudu kusan ɗari, zuwa ɗari da ashirin a minti guda. Sai akwai yin numfashin wucin gadi, idan kasan yadda ake yi, sai ka buɗe bakin mutum, sannan ka rufe hancinsa, sai ka busa numfashi biyu cikin baki sa, ka lura da ƙirjinsa ko yana tashi, sai ka koma yin bugun zuciya sau talatin, sannan sai kai numfashi sau biyu, idan ka gaji sai wani ya yi shima, ayi ta maimaita wannan tsarin har sai likitoci sun iso, kuma mutum ya farfaɗo. Wani lokaci zamu iya ƙarawa da wani abu, da wannan abun kamar dufurbuleshan, dufubuleto wata na’ura ce da ke aika wutan lantarki mai sauƙi zuwa ga zuciya don dawo da bugunta, cikin sauri.

Yadda ake shirya allurar magani, wato ( Injekshin) Idan za ai alluran magani, yana da mahimmanci abi matakai masu tsafta, da tsarri don gujewa kamuwa da cuta da kuma tabbatar da ingancin maganin. Na farko shi ne a shirya kayan aiki, kamar su safan hannu domin tsafta, sirinji da allura mai dacewa da nau’in allurar da za’a yi, sai maganin allura, maganin allura wadda aka tsara don yin amfani dashi, sai auduga da ruwan dis’infektan ko alkahol suwaf, don tsaftace wurin allura, sai kwandon sharar allura, don zubar da sirinji da allura bayan amfani. Sai na biyu shi ne tsaftace hannu ,wanke hannu da sabulu da ruwa ko amfani da han sanataiza. Sai na uku sai buɗe maganin, idan maganin yana cikin amful wato ƙaramin kwalba mai karye wa, sai a tsaftace bakin kwalbar da auduga mai ruwan alkahol sannan a fasa shi a hankali, idan kuma maganin yana cikin bayal ne, wato kwalma mai murfi na roba, sai a tsafta ce murfin da alkahol, sannan a tsaga da allura. Na huɗu shi ne sai a ciro maganin, sai ya zuba iska a cikin sirinjin, domin hana samuwar kumfa a lokacin da ake ciro maganin, sai a ciro maganin cikin sirinja a hankali, sannan sai a tabbatar da babu iska, a tabbatar da babu iska a ciki ta hanyar fitar da kadan daga cikin sirinji, a fitar da maganin ɗan kadan daga cikin sirinjin, haka ne za a tabbatar da babu iska a ciki sirinjin. Sai shirya wurin yin allura. A tsaftace wurin da za ai allura, da alkahol suwaf sannan sai a jira na ‘yan daƙiƙu domin bari wurin ya bushe, kafin nan sai a gabatar da allura. s

Yu` hosod kici da abubuwa` haʹrda` cututtuka` kaʹra`n kaʹnshi ciʹwo ne` amma na kwa`kwaʹlwa` ɓaʹrke`waʹn cutututtuka yaʹna` iʹyya` kaʹwo ya`waʹn fiʹrgiʹci yaʹnda` mutun zaʹi iyya`yanada waʹnna`n cuta ko ciwo shiʹne` ya`waʹn bugun zuciya` da saʹuri idaʹn abu ya faʹru, yiʹn numfashi saʹma` saʹma` ya`waʹn zufa da rashiʹn natsuwa amaʹi ciʹwo`n ciki da ya`nke`waʹn numfashi ciwon kaʹi da suma da saʹura`n su. Yaʹdda` mutum zaʹi kaʹwo ma kaʹnshiʹ saʹukiʹn waʹnnaʹn ciwo Na faʹrko saʹmun illimi gaʹme`daʹ cututtka amma fa ba`maʹi yawaba, dazaʹi cutar Yu`hosod kici da abubuwa` haʹrda` cututtuka` kaʹra`n kaʹnshi ciʹwo ne` amma na kwa`kwaʹlwa` ɓaʹrke`waʹn cutututtuka yaʹna` iʹyya` kaʹwo ya`waʹn fiʹrgiʹci yaʹnda` mutun zaʹi iyya` yanada waʹnna`n cuta ko ciwo shiʹne` ya`waʹn bugun zuciya` da saʹuri idaʹn abu ya faʹru, yiʹn numfashi saʹma` saʹma` ya`waʹn zufa da rashiʹn natsuwa amaʹi ciʹwo`n ciki da ya`nke`waʹn numfashi ciwon kaʹi da suma da saʹura`n su. Yaʹdda` mutum zaʹi kaʹwo ma kaʹnshiʹ saʹukiʹn waʹnnaʹn ciwo Na faʹrko saʹmun illimi gaʹme`daʹ cututtka amma fa ba`maʹi yawaba, dazaʹi cutar Yu`hosod kici da abubuwa` haʹrda` cututtuka` kaʹra`n kaʹnshi ciʹwo ne` amma na kwa`kwaʹlwa` ɓaʹrke`waʹn cutututtuka yaʹna` iʹyya` kaʹwo ya`waʹn fiʹrgiʹci yaʹnda` mutun zaʹi iyya` yanada waʹnna`n cuta ko ciwo shiʹne` ya`waʹn bugun zuciya` da saʹuri idaʹn abu ya faʹru, yiʹn numfashi saʹma` saʹma` ya`waʹn zufa da rashiʹn natsuwa amaʹi ciʹwo`n ciki da ya`nke`waʹn numfashi ciwon kaʹi da suma da saʹura`n su. Yaʹdda` mutum zaʹi kaʹwo ma kaʹnshiʹ saʹukiʹn waʹnnaʹn ciwo Na faʹrko saʹmun illimi gaʹme`daʹ cututtka amma fa ba`maʹi yawaba, dazaʹi cutar Yu`hosod kici da abubuwa` haʹrda` cututtuka` kaʹra`n kaʹnshi ciʹwo ne` amma na kwa`kwaʹlwa` ɓaʹrke`waʹn cutututtuka yaʹna` iʹyya` kaʹwo ya`waʹn fiʹrgiʹci yaʹnda` mutun zaʹi iyya` yanada waʹnna`n cuta ko ciwo shiʹne` ya`waʹn bugun zuciya` da saʹuri idaʹn abu ya faʹru, yiʹn numfashi saʹma` saʹma` ya`waʹn zufa da rashiʹn natsuwa amaʹi ciʹwo`n ciki da ya`nke`waʹn numfashi ciwon kaʹi da suma da saʹura`n su. Yaʹdda` mutum zaʹi kaʹwo ma kaʹnshiʹ saʹukiʹn waʹnnaʹn ciwo Na faʹrko saʹmun illimi gaʹme`daʹ cututtka amma fa ba`maʹi yawaba, dazaʹi cutar Yu`hosod kici da abubuwa` haʹrda` cututtuka` kaʹra`n kaʹnshi ciʹwo ne` amma na kwa`kwaʹlwa` ɓaʹrke`waʹn cutututtuka yaʹna` iʹyya` kaʹwo ya`waʹn fiʹrgiʹci yaʹnda` mutun zaʹi iyya` yanada waʹnna`n cuta ko ciwo shiʹne` ya`waʹn bugun zuciya` da saʹuri idaʹn abu ya faʹru, yiʹn numfashi saʹma` saʹma` ya`waʹn zufa da rashiʹn natsuwa amaʹi ciʹwo`n ciki da ya`nke`waʹn numfashi ciwon kaʹi da suma da saʹura`n su. Yaʹdda` mutum zaʹi kaʹwo ma kaʹnshiʹ saʹukiʹn waʹnnaʹn ciwo Na faʹrko saʹmun illimi gaʹme`daʹ cututtka amma fa ba`maʹi yawaba, dazaʹi cutar cutar da mutum ya`ƙaʹraʹ sa mutum fiʹrgi`taʹ ba, kula da kaʹnka` yaʹnda` zaʹka` kula` da da`kaʹn ka` daʹga` kwaʹshe` cututtuka, daʹ kuma ɗaʹukaʹn ɗaʹukaʹn alfiyan kwa`kwaʹlwaʹn ka da mahimmaʹnci yiʹn nunfashi ciki kaʹɗa`n kaʹɗa`n yaʹnda` zaʹka` saʹmi naʹtsuwa`. Kwaʹnciya` ta yaʹnda` zaʹka` baʹmaʹ ʣikiʹn ka` hutu da natsuwa yiʹn taʹke` taʹke` da motsa ʣiki kula da lokacn da abubuwa` ya faʹru, da sanin abubuwa`n daʹke` faʹruwa` a kusa da`kaʹi. Ku saʹni` ko kiʹ saʹni` ko kaʹsaʹni` waʹnnaʹn ciʹwo ba`kaʹi kaɗaʹi baʹne` daʹshi` amma kula da kaʹnka` da samun illimi gaʹme` daʹshi` da yaʹdda` zaʹka`i amfani da wa`nnaʹn illimin ka taʹimaki kaʹnka` shiʹne` maʹfi` mahimmaʹnci`.da sanin abubuwa`n daʹke` faʹruwa` a kusa da`kaʹi. Ku saʹni` ko kiʹ saʹni` ko kaʹsaʹni` waʹnnaʹn ciʹwo ba`kaʹi kaɗaʹi baʹne` daʹshi` amma kula da kaʹnka` da samun illimi gaʹme` daʹshi` da yaʹdda` zaʹka`i amfani da wa`nnaʹn illimin ka taʹimaki kaʹnka` shiʹne` maʹfi` mahimmaʹnci`.da sanin abubuwa`n daʹke` faʹruwa` a kusa da`kaʹi. Ku saʹni` ko kiʹ saʹni` ko kaʹsaʹni` waʹnnaʹn ciʹwo ba`kaʹi kaɗaʹi baʹne` daʹshi` amma kula da kaʹnka` da samun illimi gaʹme` daʹshi` da yaʹdda` zaʹka`i amfani da wa`nnaʹn illimin ka taʹimaki kaʹnka` shiʹne` maʹfi` mahimmaʹnci`.da sanin abubuwa`n daʹke` faʹruwa` a kusa da`kaʹi. Ku saʹni` ko kiʹ saʹni` ko kaʹsaʹni` waʹnnaʹn ciʹwo ba`kaʹi kaɗaʹi baʹne` daʹshi` amma kula da kaʹnka` da samun illimi gaʹme` daʹshi` da yaʹdda` zaʹka`i amfani da wa`nnaʹn illimin ka taʹimaki kaʹnka` shiʹne` maʹfi` mahimmaʹnci`.

A nan mun ga yanda wani yaro ke zaune a gaban tukunyar girki da wuta. Yaron yana kallon wutar da ke kunne a jikin tukunyar, yana jin daɗin kallon yanda wutar ke haskakaawa. A gabansa akwai tukunyar girki da aka sanya a jikin wutar. Yaron yana zaune cikin natsuwa, yana kallon wutar da ke ɗauke da haske, yana jin daɗin yanayin da ke kewaye da shi. kitchen ɗin tana ɗauke da kayan aikin gargajiya: kamar tukunya, roba da cokali da ita kuma itace. Yaron yana jin daɗin zamansa, yana jin daɗin yanda wutar ke canza launi a cikin tukunyar. A yayin da yake zaune a gaban wutar, yana mai lura da yanayin da ke kewaye da shi, yana jin daɗin zaman lafiya da natsuwa. Hoton nan yana nuna yadda yaara ke koyi da al’adun gargajiya, musamman yanda ake zama a gaban wutaa, da tukunyar girki. Yaron yana koyon yadda ake amfani da kayan aikin gargajiya, wanda ke wucewa daga manya zuwa ga yara. Wannan yana ƙarfafa al’adun gargajiya da zaman lafiya cikin al’uma.

an yi amfani da nau’ukan gwajin covid 19 daban daban aka gano cutar ga kaɗan daga cikin nau’ukan da kuma yadda suke aiki na farko gwajin c c r yadda ake yinsa ana ɗaukar samfurin daga hanci ko maƙogwaro ingancinsa wannan shi ne mafi inganci ana iya gano ƙwayar cutar ko tana da ƙanƙanta sosai sosai tana da kusan kaso casa’in da takwas zuwa casa’in da tara daidai idan an yi shi da kyau lokacin samun sakamakon ana samun sakamakon a cikin sa’o’i ko kwanaki gwaji na biyu gwajin antigen yadda ake yinsa ana ɗaukar samfurin daga hanci ko maƙogwaro ingancinsa yana gano garkuwar a jiki amma ba shi da inganci sosai idan aka kwatanta shi da p c o yana da kaso kusan saba’in zuwa tamanin daidai musamman idan akwai yawa sosai na ƙwayar cutar a jiki samun sakamako ana samun sakamako cikin mintuna sha biyar zuwa talatin na uku gwajin anti body yadda ake yin sa ana ɗaukar samfurin jini ingancin wannan gwaji wannan gwaji yana gano garkuwar jiki wato anti body don tabbatar da cewa mutum ya taɓa kamuwa da covid 19 a baya ba ya amfani don gano don gano cutar a lokacin da take farko farkon cutar a jikin mutum lokacin samun sakamako ana samun sakamako a cikin sa’o’i ko kwana ɗaya bambance bambancen gwajin da kuma ingancinsu shi ne mafi inganci don gano cutar kai tsaye antigen mai sauƙi da sauri amma yana buƙatar tabbatarwa idan ya ba da sakamako mara tabbas sai na ƙarshe shi ne anti body don binciken abin da ya gabata ba ya gano cutar da take gudana shi anti body ana yin sa ne don gano mutum ya taɓa kamuwa da cutar ko bai taɓa ba zaɓin gwaji zaɓin gwaji ya danganta ne da ake son sani idan mutum yana ɗauke da ƙwayar cutar ko kuma ko kuma ko kuma mutum ya taɓa yin cutar wato shi ne c and t shi gwajin p c r da antigen duk ana yin su ne don a gane cutar mutum yana da ita yanzu ko babu shi kuma na anti body ana yin sa ne don a gane mutum ya taɓa yin cutar ko bai taɓa ba

Zubar da kayan tsafta yana da matuƙar mahimmanci don kiyaye tsafta da karee muhalli. Bayan naa gama amfaani da kayan tsafta, ina tattare su na saa su a waje gudaa, kuma ina naɗee su a cikin ledan da suka zo da shi ko kuma wani takadda don gujeewa fitan wari. Bayan naa tattaree su wuri ɗaya na ƙulle su a cikin leeda mai kauri, ina zuwa in saka su a kwandon shara a wani wuri na daban. Bayan naa saka su a kwandon shara idan na gama tattara kayan tsaftana kaman wanda na yi amfaani da shi a lokacin al'adaa, na kan barii har sai naa gama tara su iyaa kwanakin da nake yin amfaani da su keenan, idan na gama tara su a keɓantaccen wuri, sai na je na tooni wani rami a wani wuri na musamman, inda ba idon jama'a ba, sai na zuba wannan kayan tsafta na da na tattaraasu na ƙullee a leeda ɗin, sai na ƙona su a wani waje a wuri sai na ƙona su a cikin wani rami don gujee wa gobara. Wannan shi ne hanyan da nakee bi nake yin amfaani da su don na tattara kayan tsaftata in ajiyee su a wuri na musamman. Idan kuma kayan tsaftan da za a iya maimaita amfaani da su ne, za a iya wanke su a sake amfaani da su kaman su ko tsumma ko wani ko wani abu ko tsumman da na yi ƙunzugu da shi, bayan naa ciree shi a jikina ina zuwa in samu keɓantaccen wuri a ban-ɗaki in wanke shi ya fita da ruwa mai tsafta da oomo sabooda in sake amfaani da shi.

Kulaa da tsafta ta yau da kullum da kuma fifita kula da kai waato selfcare yanaa da matuƙar mahimmanci don kiyaye lafiya da jin daɗin jiki. Ga yadda nake gudanar da nawa tsafta ta yau da kullum tashi da wuri ina fara tashi, ina fara ranar da addu'a kan nan na fara da ayyukan tsafta; wanke fuska ina wanke fuska da ruwan ɗumi da sabulu mai laushi don wanke fuska musamman bayan tashi daga bacci. Sannan sai wanke haƙoora; ina goge haƙoora sau biyu a rana, safee da kuma kafin kwanciya da man goge haƙoora mai kyau. Sannan kuma wankaa kullum; ina yin wanka kullum don taimakawa wajen cire gumi da dattin fata, sannan ina yin amfaani da sabulu mai tsafta da ruwa mai ɗumi a lokacin da zan yi wanka. Sannan kuma sai shafa mai bayan wanka; ina shafa mai a jiki doomin hana bushewar fata da kuma sa fata ta yi taushi. Sai yanke farce; tsaftace farce na hannu da na ƙafa akai-akai doomin hana taruwar datti, ƙwayooyin cuuta. Sai na ƙarshee sauya tufafi sauya tufafi masu tsafta da kuma wanke waɗanda na yi amfaani da su domin hana warin jiki. Sai fiifita kai; ga yadda nake fiifita kaina, wato selfcare fita kulaa da kai keenan. Na farko ina shan ruwa mai yawa doomin kiyaye jiki daga busheewa kulaa da abinci mai gina jiki da gujee wa abinci mai kitse da yawa, ina samun ishasshen lokaci na bacci na tsawon awa bakwai zuwa takwas doomin hutu da sabunta kuzaari. Sai ina neman lokaci na musamman don ayyukan da nake so, kamar karaatu da dafa abinci, ziyaran likita akai- akai doomin duba lafiyar jiki ko idan an samu matsala kulaa da kai yana taimakawa wajen samun lafiya mai ƙarfi kwanciyar hankali da kuma jin daɗin rayuwa duk wani lokaci da aka ware don tsafta da kulaa da kai yana da matuƙar amfani

Salamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wannan shirin namu na yau. A yau za mu tattauna ne yanda ake yin tuwon gari, amma na kamfani, ba tuwon garin masara ba. Wannan na kamfani ne, da ake siyar da shi ko a buhu, ko a ƙananin ledoji, wanda ake siyarwa mata, suke tuƙawa. Kaman yanda wannan hoto, ita ma tana tuƙa nata. To, da farko, ya ake yin tuwon garin kamfani? Ya kasu ƙashi biyu: Akwai wanda za ka ɗauko tsaftataccen tukunyanka, in ka kunna wuta, ka ɗaura a kai, ka zuba ruwa. In ruwa ya tausa, ya tafasa, za ka iya ɗauko garin, ka zubawa ƙaɗan-ƙaɗan, kana tuƙawa har ka kai dai-dai taurin da kake buƙata. To, daga nan, sai ka rife shi, ka ba shi ɗan mintoci, za yi silala, ya dahu. To, in ya dahu, sai ka zo, ka ƙwashe. Ko a ina za ka ƙwashe shi? Ne a leda za ka iya, ka ɗauko leda, ka ƙwashe shi; in kuma a ƙwanuka za a zuba, za a ƙwashe shi haka. Nau'i na biyu: Shi ma, in ka samo tsaftataccen tukunyanka, ka ɗauraye, ka hura wuta, ka ɗaura, ka zuba ruwa. To, in fa ruwan-nan ya tausa, za ka ɗebo wannan garin kamfani-nan, ka zuba a wani mazubi, ka sa ruwa, ka dama shi. Sai ka je, ka juye a cikin ruwan—wato talge kenan da ake faɗa da Hausa. To, daga nan, sai ka rife, shi ma, in ya dahu, ya silala, sai ka zo, ka ɗauko, kuma sauran garin aka tuƙa, ka ƙara rufe shi. Shi ma, ya silala, in ya yi, sai ka zo, ka ƙwashe. Ana iya cin wannan tuwo, ko da miyan kuka, ko da miyan kuɓewa, ko da miyan ganye, duk ma da miyan da kake so, za ka iya ci da shi.

Alamomin farko na ebola. Alamomin cutar ebola suna bayyana tsakanin kwana biyu zuwa kwana ishirin da ɗaya bayan kamuwa da cutar amma galibi suna bayyana a cikin mako guda. Alamomin farko sun haɗa da zazzaɓi mai tsanani, jijjiga, gajiya shine jin ƙarancin kuzari da kasala mai tsanani, sai akwai ciwon jiki, rashin jin daɗi a ciki wato yawo amai, gudawa, rashin cin abinci. Idan ba’ayi maganin cutar ba tana iya cigaba zuwa ga wa’ɗannan alamomin; ciwo ciwon ciki ko jin raɗaɗi a cikin ciki ko kumburi, jini daga jiki wato jini daga hanci, baki ko sauran ɓangarorin jiki. Wannan yana faruwa ne saboda lalacewar jini da gaza tsayuwa sai kumburi a ciki da huhu, rashin isashen lumfashi da ƙarancin iskar oxygen a jini, rashin ruwa a jiki sakamakon yawan amai da gudawa. Zubar da jini a cikin jiki, wannan na iya jawo asarar jini mai yawa sai rashin aiki na ƙwayoyin jiki, wannan ya haɗa da lalacewar hanta, ƙoda da sauran mahimman sassa. Idan cutar ta kai matakin ƙarshe wanda ba’a samu kulawa ba tana iya jawo mutuwa sakamakon zubar da jini mai yawa, gaza lumfashi ko gazawar gaɓoɓin jiki.

Cuutar eboola tana faruwa ne galibi a yankunan da ke kusa da tsaunukan ƙasashen Afirka ta tsakiya Afirka ta yamma da Afirka da gabas daga ƙasashe da yankunan da cuutar ebola ta fii faruwa da su a tarihi akwai Afirka A Afirka ta tsakiya akwai jamhuriyar dimokuraɗiyyar kongo wannan ƙasa ce inda aka fara ganoo cuutar ebola a sheekarar alif dubu ɗaya da ɗarii tara da saba'in da shida a ƙauyen yankubo kusa da kogin ebola, inda ta samoo sunanta ta kuma kasance mafii yawan wurin da ake samun ɓarkeewar cuutar a lokuta daban-daban. sannan akwai Sudan ta kudu, ɓarkeewar cuutar a Sudan ta faru ne a lokaci guda da na demokaraɗiyyar Kongo a duka a sheekara ɗaya. Sai na biyu akwai Afirka ta yamma akwai ƙasashe akwai gunya, akwai sierraleone, laberiya, dukkansu sun sha fama da babbar annoba ta ebola tsakanin sheekarar ta dubu biyu da goma sha huɗu zuwa dubu biyu da goma sha shida, wanda ta zama mafii muni a tarihi fiyee da mutum dubu goma sha ɗaya ne suka mutu a wannan lokaci. Sannan akwai Afirka ta yamma, akwai codevoire an sami rahotannin ɓarkeewar cuutar a wannan ƙasa, amma ba ta kai matsayin annoba mai yawa ba. Sai Afirka ta gabas, a Afirka ta gabas uganda uganda tana cikin ƙasashe da ke yawan samun rahotannin ɓarkeewar cuutar ebola musamman a yankunan da ke kusa da demokaraɗiyyar kongo. Sai wasu sauran yankuna akwai gabon da Cameroon an samu ɓarkeewar eboola a wasu yankunan ƙasashen Gabon da cameroon a sheekarun baya, sai akwai Nigeria a sheekarar dubu biyu da goma sha huɗu an samu ɓarkeewar cuutar ebola a Nigeria amma an samu nasarar daƙilee ta cikin saurii. Waɗannan yankuna suna fuskantar ƙalubalee ne na rashin isassun kayan lafiya, rashin kayan tsaftace muhallii da kyakkyawar fahimta game da cuutar. Wannan ya sa cuutar ebola yaɗuwa cikin saurii a lokutan ɓarkeewa, duk da haka da taimakon allurar rigakafi da sauran matakan kariya ana samun nasaroori wajen rage yaɗuwar cuutar.

Cutar ebola tana shafan mutane daban daban ta hanyoyi masu tsananin musamman yara mata masu juna biju da ma’aikatan lafiya jara suna da ƙaracin tsarin garkuwan jiki wanda ke sa su saurin kamuwa da cutar da tsananta alamun cutar alamu sun haɗa da zazzaɓi mai tsanani amai gudawa da racin ruwa a jiki sai kuma mata masu juna biju suna fuskantar haɗari mai girma saboda garkuwan jiki su ta na raunana a lokacin ciki cutar tana iya haddasa zubar ciki mutuwar ɗa a ciki ko matsaloli yayin haihuwa a wasu lokuta cutar tana iya haifar wa zuwa ga jariri ta hanjar mahaifa ta fannin ma’aikatan lafiya suna cikin haɗari saboda su ke kula da marasa lafiya da aka kamu racin wajen kariya na iya sa su sun fuskanta kamuwa musamman idan suka taɓa jini ruwan jiki ko nazasar masu cutar duk waɗannan ruƙunoni suna buƙatan kulawa ta musamman tsaurara matakan karija da ingantattun kayan aiki dan rage haɗari kamuwa da cutar da tsanantawa rigafin da tsaftan muhalli suna da mahimmanci wajen hana haihuwar cutar

rigakafi hanya ce ta amfani da allura ko magani don taimakawa jiki ya ƙirƙiri garkuwar cuta watau antibodies da zai yaƙi kwayoyin cuta kamar su kwayar cutar zazzaɓi tarin fuƙa ƙyanda sanƙarau ko covid19 lokutan da ake yin rigakafi akwai rigakafin da ake yin ma jarirai daga haihuwan su akwai kuma rigakafin da ake yi wa manya akwai kuma rigakafin da ake yiwa yara da manya wanda ya zama gama gari idan aka samu ɓullar sabuwar ɓullar wata sabuwar cuta to idan aka ƙirƙiri rigakafin ta shi ne sai ayi yara da manya dukka ga yanda rigakafi yake kare mutum rigakafi yana taimaka wa jiki ya koyi yanda zai yaƙi kwayoyin cuta kafin su shafi lafiyan mutum idan mutum ya kamu da cutar alamun za suyi sauƙi ko ba za a ji su ba kariya rigakafi yana kariya ga al’umma idan mutane da yawa sun yi rigakafi yana hana yaɗuwar cuta wannan yana kare waɗanda basu da rigakafi kaman jarirai da marasa lafiya rigakafi hanya ce mai sauƙi da tasiri don hana yaɗuwar cututtuka masu haɗari rage mutuwa da inganta lafiyar al’umma

Ra’ayoyi ko fahimta marasa gaskiya game da rigakafi da yadda za a magance su. Na farko shi ne ra’ayoyin mutane ra’ayin mutane na farko shi ne rigakafi na jawo cututuka, gaskiya rigakafi baya jawo cuta yaba koyawa jiki ya kirkiri garkuwa don yaƙi kwayoyin cuta, kwayoyin dake cikin rigakafi suna raunana ko kashewa sosai don kada su haifar da wata illan. Ra’ayi na biyu suka ce rigakafi na hana haihuwa, babu wata shaida ta kimiya dake nuna cewa rigakafi yana hana haihuwa, ana amfani da rigakafi don ƙare lafiya, babu wata shaida ta kimiya dake nuna cewa rigakafi yana hana haihuwa, ana amfani da rigakafi don ƙare lafiya, kuma yana da mahimmanci ga duka maza da mata. Na uku suka ce rigakafi bayi da mahimmanci sai an kamu da cutan, rigakafi yana kare mutum tun kafin cuta ta faru, wannan yana taimakawa wajen hana yaɗuwar cuta cikin al’umma. Na huɗu suka ce yara masu lafiya basa buƙatan rigakafi koda yara suna da lafiya rigakafi yana karesu daga cututuka masu tsanani. Idan aka yi rigakafi garkuwan jiki tana karfafuwa don gujewa hadarin kamuwa. Yadda za a magance irin wa’innan fahimtar ba gaskiya ba, ilmantar da jama’a ya hanya mai sauƙi da fahimta, amfani da malamai likitoci, da shuwagabani wajen wayar da kai, bayar da misalai da shaidun da suka nuna tasirin rigakafi wajen cututuka.

Matsalolin da za su iya faruwa sakamakon yin allura da yadda ake guje su na farko ciwo wurin alluran yin allura a wurin da baa daidai ba ko rashin tsafta, ka tabbatar kaa tsaftace wurin yin allura, kuma a yi amfaani da kayan aiki mai tsafta. Sai na biyu, kumburi ko ƙurjii yin amfaani da kayan aiki mara tsafta ko shigar da ƙwayooyin cuuta a yayin allura shi yake kawoo kumburi a wurin yin allura ko ƙurjii, jadda za a magance shi kuma yin amfaani da sabuwar sirinji da tsaftace wurin dakyau kafin yin alluran. Akwai na uku yin allura a wurin da baa daidai ba, rashin sanin wurin da ya dace don nau'in allura ka tabbatar kaa san nau'in alluran da kuma wurin da ya dacee da ita. Sai na huɗu jini ko zubar da jini mai yawa, taɓa ƙwayar jini, taɓa jijiyar jini yayin yin alluran, a yi allura a wuraaren da babu manyan jijiyoyin jini kuma ka sanya auduga mai tsafta bayan cire alluran. Kamuwa da cuuta, rashin tsafta a kayan aiki da kuma wurin yin allura yana haifar da kamuwa da cuuta. Sai na shida fama da matsalar magani rashin jituwa tsakaanin magani da jikin mutum shi nee allergic reaction kenan idan ba a samu daidaituwa tsakaanin maganin da jikin mutum ba, yadda za a magance hakan kuma, duba tarihin rashin lafiyar mutum kafin yin maganin allurar koo yin amfaani da magani wanda ya dace. Yadda ake gujee wa wa'yannan matsaloli; yin amfaani da kayan aiki masu tsafta, sanin wuraren da ya dace don nau'in allura nema ƙwararren ma’aikacin lafiya idan baa ka da tabbacin yaya ake yin allurar. Sai na ƙarshee, ajiye kayan aiki da aka yi amfaani da su a wurin da ba zai haifar da hatsari ga wasu ba.

Ayyukan ɗumama jiki don hana rauni Na farko, akwai gudu, ai gudu da sauri na tsawon minti biyar zuwa goma don motsa jiki ahankali. Sai na biyu, motsin hannu da ƙafa a rinƙa juya hannuwa da ƙafafu gaba da baya, don gabobi su saki. Saina uku, akwai tsalle-tsalle yin tsalle tare da buɗe hannuwa da ƙafafu don ɗaga zafin jiki. Sai na huɗu, akwai lanƙwasawa – lanƙwasa jiki ta hanyoyin motsa hannu, cinyoyi, da baya don yinsa. Ayyukan sanyin jiki don hana rauni (Wato kul daun) Na farko, akwai gudu mai tafiya mai sauri zuwa sanyi. Mutum ya fara tafiya da sauri, sai ya koma yinsa ahankali, rage gudun tafiya ahankali har jiki ya saki. Akwai lanƙwasa jiki riƙe jiki a wurin lanƙwasawa na tsawon daƙiƙa ishirin zuwa talatin, kama lanƙwasa ƙafafu ko lanƙwasa baya da hannu. Sai numfashi mai zurfi yin numfashi ahankali don rage bugun zuciya. Amfanin wannan wam-of Yana rage haɗarin rauni Yana shirya ga motsa jiki Kul daun yana taimakawa wajen dawo da zuciya da tsoƙoƙi zuwa yanayi mai ƙyau bayan motsa jiki.

nau’ikan motsa jiki da amfanin su na farko motsa jiki na zuciya da huhu misalin wannan motsa jiki na zuciya da huhu sun haɗa da gudu tsere tafiya mai sauri tsalle tsalle da hawan keke suna ƙarfafa zuciya da huhu suna rage kitsen jiki kuma suna ƙara ƙarfin numfashi sai na biyu akwai motsa jiki na ƙarfafa ƙashi da tsokoki misalin wa’innan motsa jiki sun haɗa da ɗaga ƙarfe mai nauyi ɗaga wa da nauyin jiki wato push up da amfani da ƙananan abubuwa masu nauyi suna ƙara ƙarfin tsokoki da ƙashi suna hana rauni kuma suna taimaka wa wajan gyara jiki sai na uku akwai motsa jiki da lanƙwasa jiki wato flexibility misalin wa’innan motsa jikin akwai yoga akwai lanƙwasawa treching da motsin pilet wa’innan motsa jiki suna sa tsokoki su saki yana rage haɗarin rauni kuma suna inganta ƙwarewar motsa jiki sai na huɗu motsa jiki don daidaita jiki wato balance excersise sun haɗa da yin motsi kaman tsayawa kan ƙafa ɗaya ko amfani da kayan da ke taimakawa wajan daidaita nauyin jiki suna taimakawa wajan gujewa faɗuwa musamman ga tsofaffi ko wane nau’in motsa jiki yana da amfani na musamman kuma haɗawa da su yana inganta lafiya gabaki ɗaya

Shawarwari game da abinci don cin wa burin lafiya na farko shi ne rage ƙiba wato wet los ana buƙatan wanda zai rage ƙiba ya ci abinci masu ƙanan kalorid ko kayan lanbu ‘ya’yan itatuwa da abinci me ƙananun kitse ana buƙatan wanda zai rage ƙiba ya guje cin abinci da sauri rage cin abinci mai maiƙo sikari me yawa kayan marmari masu sarrafawa se yawaita shan ruwa shan ruwa me yawa kan taimakawa wajen rage jin yunwa da cin abinci akan kari ka ci abinci kaɗan kaɗan amma akai akai sakamakon cin abinci me yawa a lokaci ɗaya ze ƙara kuzari ko enegi boks abinci me kyau da kuzari cin abinci Kaman hatsi me cike da faiba wato hab giren kwai gyaɗa da kayan lanbo masu launin kore sai mutum ya ƙara furutin da su cin nama mara kitse kifi wake da tsaba don samar da kuzari mai ɗaurewa mutum ya guje cin abinci me sikari saboda sikari me yawa yana kawu kuzari na ɗan lokaci kaɗan amma zai iya sa mutum ya gaji da sauri ya gaji da wuri shan ruwa mai yawa rashin ruwa a jiki yana sa gajiya haka yana da mahimmanci ka sha ruwa sosai sai na uku gina tsokoki wato mozils bulding wanda zai gina musu tsokoki yana buƙatan ya ci furutin mai yawa kamar naman kaji kifi madara wake da kwai da dai abinci me lafiyayyen kitse kamar abokado ko man zaitun da su tsaba sai cin abinci me cike da su faiba kamar shinkafa me rini braun rice da ort mill don ƙara kuzari sai mutum ya sha madara ko furutin shinkafa na taimakawa wajen kyara jiki, gina tsokoki bayan motsa jiki cin abinci me cike da sinadaren gina jiki wato balans dajt mutum ya haɗa da motsa jiki don cin maborin lafiya cikin sauri da ƙoshin lafiya.

alamomin damuwa, wato sitires, alamomin damuwa ana samun alamomi guda uku: akwai alamomi na jiki, akwai alamomi na tunani, da kuma alamomi na hali. To, alamomi na jiki, wato fizikal simtoms, sun haɗa da: ciwon kai a kai a kai, ƙaruwan bugun zuciya, jin gajiya ba tare da yin aiki me yawa ba, zafin ciki ko rasin jin daɗin ciki, rashin bacci ko yin bacci me yawa. Se alamomi na tunani, wato moshonal simtoms, sun ƙunshi: yawaita fushi ko rashin haƙuri, jin takaici ko jin damuwa ko bakin ciki akai-akai, se rashin sha’awan abubuwan da ake son yi a baya, jin nauyi a zuciya, da rashin kwarin gwiwa. Sai na uku, alamomi na hali, wato bihabiyoral simtoms: rashin iya maida haŋkali da aiki, cin abinci me yawa ko akasin haka, gujewa mutane da rasin kasancewa kai kaɗai. mutum ya kasance yana so ya zauna shi ɗayan sa, da yawan shan magani ko kayan maye. Yadda ake gane damuwa a kanka ko wasu: idan ka lura kana da waɗannan alamomi ko wani yana nuna su, yana nufin akwai matsalar rayuwa. Tambayi mutum yanda yake ji, idan ka ga yana nuna rashin natsuwa ko yawan damuwa, dai duba canjin hali ko yanayi da yasa, ko yanayi da yasa a ba, ko yadda mutum yake a baya. Idan ka gano waɗannan alamomi, ka yi ƙoƙarin samun lokaci don hutawa, mutum ya yi ƙwararru da neman tallafi idan ya zama dole.

mahimmancin wasanni na gaskiya wasanni suna taka mahimmiyar rawa a rayuwar mutum da al'uma gaba daya bayan motsa jiki suna bada gudun mawa ga lafiyar jiki walwalal hankali da kuma habbaka mahimman kwarewar zamantakewa ga wasu daga cikin mahimmancin wasanni na farko akwai lafiyar jiki da karfi garkuwa wasanni suna motsa jiki wanda ke taimakawa wajan kiyaye nauyin jiki inganta lafiyar zuciya da karfafa tsokoki da kashushuwan jiki suna kuma rage hadarin kamuwa da cututtuka masu tsanani kamar ciwan sikari hawan jini da kuma kiba sai kuma wasanni suna taimakawa wajan walwalar hankali da lafiyar zuciya shiga wasanni na taimakawa wajan sakin endopens wanda ke rage damuwa da inganta yanayi wasanni suna taimakawa wajan magance damuwa da bakin ciki ta hanyar bada damar samun nasara da rage gajiya da tunani sai kuma um habbaka kwarewar rayuwa um wasanni suna koya wa mutum ladabi maida hankali da tsara lokaci suna kuma habbaka karfin hali juriya wahala da iya jure nasara da faduwa a cikin hakuri sai kuma aiki tare da jama'a wasannin kungiya suna karfafa hadin kai da fahimtar ra'ayoyi daban daban suna karfafa hadin gwiwa da samar da dangantaka mai karfi a tsakanin abokan kungiya ko al'uma um sai kuma gina halayya da jagoranci wasanni suna koya koyadda adalci girmama juna da muhimmancin bin doka suna habbaka kwarewar jagoranci ta hanyar karfafa mutum ya motsa da jagorantar wasu